Kuni mininna biirote uduunicho ikana minenno horonisineemoho biiroteno horonisineemorichoti yaate ku'u mabirateni wiini hayiile abbe ninnkera abiratete woliqqa aanonnikeho diwayiderete yineemote yineemote ti'i ka'ani nooti compiiterete sisitemete uniteeti yineemote yaate

Kuni la'neemmohu egenshiishsha ikkanna kuni egenshshiishi giloori daddalu looso yaannoho. giloori daddalu looso yine daddallanniha gobbaanni noo manni afanno gede gobba fushshine suntoonni egenshshiishshaati.

Kuni la'neemmohu sidaamu qoqqowi giddo heeranoha ikkanna mitunna lamu manchi, maate giwantuha ikkiro hate hayyo araarsate amade ofolino manna ikkanna, hayyo amadiro mitto nadara togo ikke hayyote xaadoti.

Kuni la'neemmohu kaameela ikkanna, kuni kaameeli aannonketi hodhishshu horo aannonkeho hodhishshu hor yineemmo woyiite isira aanho worre kinna woy shaafaoo laweyoore haqqeoo laweyoore isira aanaho hogonbe hodhishirate horonsi'neemmorichooti.